Amma'no mittu manchi fajjosinni karsamanno uurrinsha ikkitanna tinino magano Magansirate uurrinshshaati.

Seensille. Seensilleho yaa biifatenna addi addiricho aanaho wodhine ka'ne wolu la"aahura albaanni dancha ikkine leellinayi gede kaa'lannorichooti. Kunino culkanna uddi'nayi uduunneno ikkara dandaanno.

Biifisa. Biifisa mitto coye la"awo mannirano ikko umisirano xumanna hagiirsiisiworicho asse amaxxa la'anna biifiworichi duuchanka manna baxisanno.

Heerate manchi beetti ikko saada sagale ita hasiissawo. Sagale manchi beettira lophoteno ikko dhibba gargadhate bisisira hasiissannorichooti. Konnira sagalete lowo looso loosa laooshshi hasiisanno.

Maashinubba maashinubba giddonsa yinayta injiine amadde ka'eentinni manchi beettira lowo looso kaa'litannotenna looso yannatenni gundayi gede kaa'litanno mannu loonso uduunnichooti

Owaante, owaante mitte dagara mitte horo hasi'dheewo dagara ogimmate looso ikkanna tinino, daga woy horaammeeyye daga hagiirsiissannota ikka noose

Muro muro kalaqamu jiro ikkitanna manchi beettirano ikko saadateno sagalimmate horoonsi'neemmote hakkii sa"eenna manchi beettirano saadateno oxygen aatenni afantannote

Odoo odoo taje gamba assate dagate sayinsanni sokka ikkitanna mitteenni xaandeno ikko addi addi tuqu xaadooshshira horonsira dandiinanni

Giwirinna, giwirinnaho lyinanni woyte oosi'nanni ogimma ikkitanna tinino addi addi muro widira addi addi saada ce"ne ka"ne minira e"o intannire afi'nanni dogooti.

Muro muro kalaqamu jirooti muro kalaqamu jiro ikkite mannahono ikko saadate gaxigalahono sagalensaati hakkii sa"enna lubbo afireyoirira sadatenna ikko mannaho okisijiine uyiitanno

Rosu mitte gobbara egenno buriqisanno egennote bueeti konnira rosu mininna manna qanisicha quxatenna qanisicha quxate loosi iima afamanno

Babbaxino dani uduune su'misinni hendanni garinni babbaxewo dani uduunicho yaa addi addi uduunichi horo aara heranno uduunicho ikkana kunino danisinni ikkana loosami garinni addi addi horo aana hosata danidaano

Hodhishsha hodhishshaho yaa mittiricho mittu bayiichinni wolewa haare harannonkericho ikkanna kunino farashsho harricho gaarenna kameela ikkara dandaanno

Egensiishsha egensiishshu roorimankanni looso hasidhannoriranna addi addi gambooshsheho woshshinanni la'anno bissara horonsi'nanni egensiisa yinanni egensiisa ikkitanna kunino mannaa mittu coyeera shiqanno gede assanno mashalaqqe

ijaara ijaaraho yaa mannu loonso gotti yino hintsaati wolu garinni fooqete yaa dandiinanni addi addi horo aara dandaanno konnira ijaaru mannu ogimmatenni loosooti.

Afantino gashaanonna annuwa yaa mite yannara jawa looso dhaggete looso ,dhaggete ikkanoha loosse sainore ikkittanna afantino annuwa kayinni ollinsara dancha looso loosse lowo geeshsha ayirrisatino mannottati yaate.

Mininna biirote uduunne mini uduunnicho yinay woyte mine horoonsi'nanniho ikkanana biirote uduunneeti yineemmo woyte addi addiwa mootimmate hundaanni horoonsi'neemmohonna babbaxitinno uurrishshuwawa

Loosu mittu manchi loose heerannori giddo ikkanna kunnirano eo aannorichooti yine dandiinanni.